Lͻԑ la ŋmԑ taa a le. A lͻͻre kaŋa eԑԑ zeԑ ka kaŋa e pelaa. ka noba a are a be. Ka ba mine a kyԑnԑ.

Noba la kyɔŋ, a ɔnnɔ kõɔ. Ba mine sue kaayaa ba mine seɛ wogyɛrr. Ba mine taa talarɛɛ ka ba mine taa raabare.

Dͻbͻ bata la a are. Ba sue kpare zeere, ba vͻgelԑԑ zupili peԑle, ba toorԑԑ a nuwoore kaa mine e bompeԑle, kaa mine.

Ba zeŋɛɛ la ka ba mine gbi dumo ka d22 kaŋ a dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo. A bie kaŋa o ba su kaparooŋ kyɛ o seɛla kuree ka o e…

Bibiiri mine la are ba eɛ bibiiri bata ka pɔɔ kaŋ a zeŋ ka koge ba a pɔɔ deɛ wagye a eŋ o kɔkɔreŋ a kyɛ le miri ba deɛ kaayaa a dɔgele a mie zu